Issi suuqiya keren daro puxati koriniisiyan kaqetti uttidosona. Ha puxatu meraykka bulla, bica, zo'onne hegaanne hegaa milatiya daro cora meraara de'iya puxati koriniisiyan kaqetti uttidosona.

deriya xaphphon de'iya heezzu keettati nuusi beetoosona. ha keettatuppe bola bagaara deree beettees.

issi cimi ekkiyaa karetta bitanee ba kushiyaa sinttaw miccidi ogiyaa doonan eqqis. ha bitaneekka ba kushiyaan iskirttuwaa oyqqi uttiis. appe guyye baggaarakka maakinay eqqi uttis. ha makinaappenne bitaniyappe ushachchanne hadirssa baggaara qassi daro zaapeti de"oosona.

Haattaa oyqqi uttidaa odda bolli 'xoono haattaa' yaagetiddi xaafeti uttiis; ha xoono haatta getettidi xaafeti uttidaageppe guyye baggaraqassi bootta sohuwaan issi asa milaatiya ashshanggulitiya bolli qassi boottan xoonuwa yaagetiddi xaafeti uttiis.

Issi keettaa giddon usuppun wombbarati de"oosona. Ha usuppun wombbaratu giddon issi bulla xarapheezzayi de"es. Ha xarapheezzaa bollikka issi moobayilee de"es. Ha xarapheezzaappenne wombbaraappe sintta baggaara odi bessiyi kaqetti uttis.

huuphphe keettaan huuphiya qanxxisanawu yiida issi yelaga karetta attuma na''ay ba huuphiya giigisanasi giigetti uttiis. a miyiyaanikka qassi huuphphiya qanxanaasi woykko giigisanaassi go'iya iqqati woykko miishshati de'oosona.

Issi yelaga attuma na'ay, issi cimma mishshirees saynniyan ashuwa immiidi de'ees. Etappe guye baggara qassi daro qeeri naati eqqi uttiddossona. Eta miyiyan qa issi mishshiriya zambbiliya oyqqada eqqa uttaasu.

Issi bootta bawunddiya qaca uttida mishiriya ba sinttan eqqida kaciyara de'iya zo'o miizziyo ba kushiyan oyqqa uttaasu. Ippe guyye baggaara wogga wogga zaafeti do'oosona. He zaafiyappekka qassi guyye baggaara keettay de'ees.

cora zaapiyaan dooddetti uttida zanaaqqiyoonne shemppiyoo sohuwaa. ha zannaaqiyoonne shemppiyoo sohuwaan shemppana yiida asati issippe gididi wombbaraa boli utti uttidoosona. eta sinttan de'iyaa wogga zaapiyaa bollikka xomppiyaa xaaxxetti uttiis.

Issi oge doonan maayuwa bayzziyo suyqee de"es. Ha suuqiya kareenikka maayuwa kaqqiyo ashangguluutiya bolli daro meraara de"iya masyoyi kaqetti uttis. Appe sintta baggaarakka qassi issi mishiriya zambbiilliya ba kushiya oyqqada sharbbiya qaca uttida mishiriya de"awus.

issi keettaa gidgoni naa'u karetta wonbbaray de'ees. ha wombaraassi ichashu gedee de.ees. ha wombaraassi issuwan issuwan oydee de'ees.

Cora mittaa giddon issi yelaga na'ay issi tukkiya micciyo maddaban tukkiyaa miccidi ba miccido tukkiya xeeliidi de'ees.

Issi goyetti uttida gadiyaa bollani issi biitaane eqqi uttiis. Ha gadiyaa bollani goyye uttidosani haattaay zin'i uttiis. Ha biitaniyappe guyye baggara qassi issi qeeri na'iya ba huuphiya qaccaydda eqqasu.

ichchashshu attuma yelaaga asati eqqi uttidoosana eta gidoppe heezati seera naagissiyaagata gidishinkka ha seera naagissiyaagetuppe issoy eta gidon de'iyaa mita ba kushiyaan tookki oyqqi uttiis.

karetta, bootta, zo'onne bulla meraara de'iya dorssati issippe eqqidaageeti maatay kummido sohuwan de'oosona

wogga pooqiya miyiyyaan qorqqoruwaappe oosetida keettati de'oosona; ha qorqqoruwappe oosetidda keettaappe sintta baggara issi yelaga na'ay biccca shurabiyaa mayyidinne kareta suriyaa gixxi uttiis

Seeraa naagissiyaagetuppe issoy ogiyaa doonan wolqqi baynna cimma mishiriyoo dumma dumma miishshat immiyoogan maaddidi de'ees. i immiyoo miishshati zaytiyaa sukkariyaa xiilliyaa immiyoogan cima mishiriyoo maaddidi de'ees.

corra ufuufay qashettidi uttissi ha ufuffa miyani issi be"anaw lo"ia bootta muqaqe oydekka yuushokka worqappe oosettidoge beettessi.

Aaho gadiya giddooni daro uuttati de"oosona. Ha uuttatu yeechchaykka pirxxetti pirxxetti uttidaagaa gididaashin issoy issoy qassi yelaganne biron gakkiiddi diyaa uuttaa.

Ogiya doonan issi gita pooqee de"es. Ha pooqiyappekka sintta baggaarakka naa"u motoreti de"oosona. Ha naa"u motoriyappe issuwani issi karetta kaforttiya maayida yelaga attuma na"ayi motoree bolli utti uttis. Appe sintta baggaarakka daro erissoti keettaa bolli kaqetti uttidosona.

Issi na'iyaa giyani ba gulbbatan cogochcha uttada bulla malatiya bawunddiya qacada tukkiyanne maxiniyaa bayzzaydda dawus. ippe sintta baggaara qassi ha tukkiya shammana yiida na'iyaa qassi hokka uttaasu. i miyyiyankka qassi zayteenne lambbay de'ees.

Aaho qunuunaani daro kattaa qommoti de'oosona. Ha kattaa qommotikka ashuwa, oyttaanne daabbuwa. Ha ashuwa oyttaaranne daabbuwara miyo barbbaree qassi shaatiyan issippe giigi uttiis.

Aho dembba sohuwan cora amaniyaa asati issippe gididi yexxidi do'osona , ha yexxiddi diyaa asattu giddon issotti issotti eqqidi bantta silkiya kessidi haniidi de'iyaba qaratstsiidi de'oosona issoti issoti qassi utti uttidosona.

Issi giyan muuziya bayzziya mishiriya sa'an zo'o shara hiixada he zo'o shara bolli muuziya wotta uttaasu miyiyyan qassi maata mala zambbile de'ees he zambbiliyappe sintta baggara qassi naa"u macca asati utti uttidosona.

issi yelaga bittane issi wogga shuchcha sinttani bari gediya tangaccidi eqidi uttissi ha bittanekka maayido maayoy bulla suriyanne booxxana ekkiya shamiziyakka maayidi uttissi.

Cora gida wogga asati issi biron keexxetde de'iya keetta sinttan eqqidoosona; ha eqqida asa giddonkka na"ati diyaageti wolaytta dalgga manttiyaa banddiraa malatiyaa sharbbiya bantta wotti uttidoosona.

Suuqiyaa giddon daro zal"iyo iqati issoy issuwaa bolli dooretti uuttidosona. Ha iqatikka saamuna, qibaatiya, doossiyaa esponjjiyanne hegaanne hegaa milatiya iqati issippe gidid dooretti uttidosona.

Naa"u yelaga macca naati wolaytta wogaa maayuwa bullukkuwa maayi uttiddossona. Eta giddoppe issinniyakka meran karexxa ekkawusu. He meran karexxa ekkiyarakka kushiyan moobayiliya oyqqa uttaasu. issiniya qassi meran booxxa ekkiyara ba kushshiya xeessan wotta uttaasu.

issi qanttanne karetta gidida issi bitane issi kushiya qeeri na'a tookid issi kushiya qassi issi yelaga na'a qoomi uttiis a miyiyyankka naa"u yelaga macca naati muqaqe sharbbiya maayi uttidoosona

xaaxeti eqi utida birataa gidoni daro mera qommuwara de"iya upuupati pugetidi issippe qasheti utidosona. Eta giddonka boottane maata mera milatiya ciishay de"es.

Gita dembba aahoy maattan kumi uttiis, ha dembbaykka mittaape oosettida dirssan yuushshuwaan diretti uttiis, ha maataa miyaa miizzay qassi a giddon de'es, appe guye baggaara daro dozati de''oossona .

Cora asa giddon issi yelaga na'iyaa miiccaydda ba kushiyaan maata mala banddira ba kushiyaan toqqu oottada oyiqqa uttaasu.

Luxetta keetani daro yelaga attuma naatine macca naati taamaridi bettosona qassika ettape sintta bagar etta luxxisiya astamare borssa ba"idi eqqiis.

Issi arssa yelaga attuma na"ay ba ayfiyan manaatsiriya wottidi gulletti ekkananiyaa kaporttiya maayidi wonbaraa bolli uttis. Appe guye baggaara qassi daro maayoti kaqqeti uttidisona. Ha bitaneekka he maayotuppe sintta baggara uttis.

Naa'u yeelaga attumane macca naati eqqi uttidosona. Ha eqqi uttidagetupe attumay yeelaga naa'ay ba kushiyan qeeri naa'iyo tooki uttis. Heezzayka eti maayido maayoyka wolaytta wogaa maayuwaa.

Deriya liiphphiyappe googgiidi de'iyaa haattaa ha googgiidi de'iya haattaa sinttan issi karettaa suriyanne bootta shuraabiyaranne karettaa qophphiya wotta uttida macca yelaga na'iya de'awusu. Ha yelaga na'iya qassi borssaa ba xeessan qachcha uttaasu.

ushsha keettani daro attuma naati ushsha uyiddi beettossona etta gidonikka naa"u yelagatti issoy issuwa sarottidi eetossona ettappekka issoy bootta muqaqiya milatiya maayuwaa mayidi beetessi.

ushachcha kushiyan borssa ba'idda mishiriyaa deriyaa liiphiyaan eqqada; deriyaa liiphiyaappe goggiyaa haattan ba kushiyaa mee'etaydda de'aawus; a eqqiddo deriyankka daro be'annaw puulatidda doza qommoti de'oosona.

huuphiyaa qanxxissiyo keettan naa"u yelaga attuma naati bantta huuphiyaa qanxxisside beettoosona; etappe sintta baggara daro ooso kushe hiilati de'oosona hegetuppekka issoy iqa wottiyo madabanne maayuwaa wottiyo madaba

Ammano keettan issi muuziikaa kaa'iya attuma yelaga na'ay muuziiqaa kaa'iiddi de'ees. Ha attuma yelaga na'aappe guyye baggaara qassi daro meraara de'iya girigidday de'ees.

cora yelaga macca naati issippe gididi wolaytta wogaa maayuwaa maayyidi duruddi doosona; bantta huuphiyaankka bawunddiyaa qaci uttdoosona; eta giddoppe issiniya sinttaw kiyyadaa eta hini simma xellaydda dawus.

Cora yelaga macca naati qamissiya maayi uttidoosona,; eta giddoppe issooti issooti banttaa kushiyaan borssaa oyqqi uttidoosona, etappe issiniya zo'o borssaa oyqqa uttaasu; issiniya qassi bulla borssaa oyqqaa uttaasu; issiniya qassi karetta borssaa oyqqaa uttaasu.

Issi dembba sohuwan cora asay issippe gididi sa'an maata bolli utti uttidoosona eta sinttankka issi arssa bitanee haasayiidi des; Etappe guyye baggaara qassi daro zaafetinne daro mittatu sinttan daro pooqeti de'oosona.

Naa''u cima attuma asati ammano keettan eqqi uttidosona. Ha eqqi uttida asatuppe issoy issi kushiyan maxaafaa oyqqidi issi kushiyan qassi ciishshaa oyqqi uttis.

Issi keettaa giddon gidgiddaa bollan daro qunuunati issippe qashettidi qaketti uttidosona. Ha qununaappe sintta baggaara qassi issi yelaga macca na'iya ba huuphiya bolli kushiya wottada wolaytta wogaa maayuwa maayada eqqaasu.

Cora wolaytta wogaa maayuwa maayi uttida asata; ha asatu giddoppe naa'u attuma cima asati bantta kushiyaan gonddalliyanne tooraa oyiqqi uttidosona; eta gidon qassi issi yelaga na'ay eta naa'aa qoommidi eta giddon eqqi uttis.

Maata mala malkkiyan yaagidi xaafetti uttiis. Issantto kifiliya wolayttatto luxiyo maxaafaa yaagidi wolayttattuwan xaafetti uttiis. Hegaappe garssa baggaara qassi ha maxaafaa giigissidaageeti giidi anjjullo alimaazo, isira'eela maabiraata yaagidi xaafetti uttiis.

Issi yeelaga kaaretta maccaa naaiya ba kushiyan maykkiya oyqqada bape sintta baggara eqqida issi ciima biitaniyasi maykkiya a sinttan essa uttasu. Ha mishshire sinttan eqqida biitanekka ba huuphphiyan qophphiyaa wottiuttis. ba hashshiyan qassi gaabiya maayi uttis.

Kaamiyaa doonani qanxetti doretti uttidda mittay de'ees. Kaamiyaa bolli qassi mottoriyaa laaggiya issi karetta kaapporttiya koottiya maayi uttidda bittanne de'ees. Ha bitaniyaappe hadrissaranne ushachcha baggaara oggiyaa doonani hemettiiddi de'iyaa asati de'ossona.

issi yelaga attuma wottadaray yelaga naatu sinttan ispporttiyaa oottide de'ees; ha appe guyye baggara de'iyaa yelaga naatikka ubbaykka bootta shurabiyaa maayyi uttidoosona; eta giddon issoti issoti bantta huuphiyaan qophiyaa wotti uttidoosona

ammano keettan cora ammaniya asati bantta kushiyan xomppiyaa oyqqidi eqqi uttidosona. ha eqqi uttido wogga asaappe sintta baggaara qassikka qeeri naati wogga asaagaakko bantta kushiyan xomppiyaa oyqqidi eqqi uttidosona. etappe guyye baggaara qassi eti uttido bootta wambbaray de7ees.

cora attumanne macca yelaga naati ammano keettan ammaniyaa asati naa"u ammaniyaa asati eta sinttan eqqidi hassayiyooga siyyide de'oosona; ha siyyide de'iyaa naatikka ubbaykka bantta kushiyaa pude zaari uttidoosona.

Wolaytta sooddo ambbaa malaataa bolli wolaytta sooddo ambbaa geetettidi amaarattuwaninne inggilzzattuwan xaafetti uttiis. Ha malaataa giddo baggaara qassi oyddu penggiya yaagettidi xaafetti uttiis. Ha malaataappe bolla baggaara qassikka pooqee de'ees.

cora asati issi keettaa sinttan madadan eqi uttidoosona ettappekka miyye baggara daro zaapenne daro mitta qommoti de'oosona eta miyiyyan qassi issi mishiriyaa maata bolli utta uttaasu.

keehippe ayfiyan be"anawne xeelanaw lo"iyaa deriya ha deriya bollani daro dozza qomotti doosona ha dozza qommoti issoy issuwara tucceti utidogappe dendidagnai etta gidoni aybi de"iyakko shakkanaw dandayettena.

Cora yalaga maccanaati issippe wolaetta wogaa maayuwaa maayidi bantta huuphiyan bootta baunddiyaa qacedi uttidosona eta giddonkka issi yalagga attuma na'ay ba kushiyaa miccidi uttiis eta sinttan qassi daro yeechchainne qaaruwan barbbaree de'ees.

Issi yelaga attuma na'ay issi cima mishireera warkkaa miiyyiyan eqqiis. Ha yelaga attuma na'ay ba xeessaan wolaytta dalgga manttiya banddiraa milatiya shaashiya qachchi uttiis. Ha miiyyiyan de'iya mishiriyakka wolaytta wogaa maayuwa maaya uttaasu.

issi bicca maxaafa bolli wolaytta sooddo yunbburshshiyaan eeshsha sayinissiyanne assumma kolleejiyaan wolaytta doonanne doona bila luxetta maccaraa yaagetiddi karettan xaafeti uttiis.

oyddu yelaga macca naati issippe gididi yettaa yexxididoosona eta giddoppe naa''atikka walaytta wogaa bullukkuwaa maayuwaa maayi uttidosona etappe qassi haddirssa baggaara de'iya yelaga macca na'iya ba kushiyan maykiraapooniyaa oyqqeda yetta eddadoos

issi maata mala bottiya bitanne ba kushiyaani issi woga orde xam'a ouyqi utytiis. ha bitanee eqqido sohoykka dembanne keehi aaho sohuwan eqqi utiis.

issi deriyaa liiphiyan daro keettati de7oosona. ha keetatu sinttankka daro gadiyan kattai zeretti uttiis. ha kattai zeretti uttidaagaappe sintta baggaara qassi wogga deriyan irkkenee oosetti uttiis. ha irkkeniyaa sinttankka qassi hara daro keettati de7oosona.

Keehi aahonne gita gidida ammano keettaa sinttan cora asati eqqidosona. Ha asatikka ubbaykka bootta muqaqe maayuwa maayi uttidosona. Eta miiyyiyankka zaafeenne qassikka toophphiya banddiray de'ees.

issi mishiriyaa ba sinttani de"iyaa heezzu maykiyaani haasayidda dawssu.

Cora miizzata mittaara gattidi wodoruwan qachchi uttidosona. Ha miizzatuppe guyye baggaara qassi daro asay de'ees. Ha asatuppe issi mishiriya ba kushiya xeessan wottada miizzatu guyyesan eqqa uttaasu.

Deriya liiphphiyan cora macca asati eqqi uttiddossona. Eta giddoppe issiniya wolaytta wogaa maayuwa maayada ba kushshiyan tooraa oyqqada bawunddiya qaccada eqaasu, ippe guye baggaara qassikka naa"u macca asati gaabiyaa maayidi eqqi uttiddossona.

heezzu asati issi worqqaa bayzziyo suyqqiya achchan eqqi uttidoosona; eta miyiyyankka issi bitanee uttidaaga gidishin he worqqaa bayzziyo suyqqiyaa miyiyyaan daro maayuwa qommota bayzziyo suyqqeti de'oosona

issi arssa bitanee ba ayfiyan manaaxiriyaa woottidi wombbaraa bolli utti uttiis. appe haddirssa baggaarakka issi karetta modhdhi ekkiya bitanee wombbaraa bolli utti uttiis. ha naa"u asatuppe guyye baggaarakka qassi eezzu qeeri naati de'oosona.

Oyddantto kifiliya tamariyo maxafaa. Ha maxafan doonna dooyiddo qaala giya xuufe amaaratuwan xaafetti uttiis.

issi usha keettaani daro ushati ushaa wotiyo madabaa bolli issoy issuwaa bolli dooreti utidosona. ya bagaara qassi yuushuwani xarpheezay dees.

Buuchchama yelaga attuma na'ay wogga zaafiyaa sinttan eqqidi Daamoota geteti wolayttatuwaan xaafetida bicca shurabiya maayyidi ba kushiyaa bootta banddiraamittan xoqqu oottidi oyqqi uttiis.

Cora asati issippe gididi wolaytta wogaa maayuwa maayidi kambbaa baqqiiddinne xurumbbaa puggiiddi duriiddi de'oosona. Eta sinttan issi galbbaa maayida bitanee ba kushiyan xam''aa oyqqidi duriiddi de'ees.

Issi keetta giddon girggida bollan uppupati pugettidi issippe qashsheti uttidoosoan; ha upuppatuppe garssa baggara hashshu yeletadassa getetiddi xaafeti uttiis; ha girggidaappe garssara baggara xarapheezzay de'ees.

ba giddon ushsha oyqqi uttida haylanddiya ha haylanddiya qum"uwa meray zo'o gidishin appe duge baggara qassi Maaza manggo yaagetidi Inggliazattuwan xaafetida xuufe de'ees.

cora asati buucettidi qashettida maataa giddon eqqidosona. ha maataa bolli zemppi utida qeeri naati de'oosona. etappe sintta baggaarakka qassi hareti hokkidi maataa miidi dees. haariyaappe sintta baggaaraa qassi ogiyaa doonan hemettidi de'iya cora asati de'oosona.

Cora asay issippe gididi wolaytta wogaa maayuwa maayidi duriidi de'oosona. Ha cora asaa giddoppe issi boottaa muqaqqe bullukkuwa maaya uttida mishshiriya sinttawu kiyada durayda dawusu. Issi bitane I miyan eqqidikka duriidi dees.

koyirro kifiliyaa wolayttatto luxxetta maaxxafa ha maxxafay meraykka maatta mala ha maxxafa gatekka ishatamu birra geetetidi karetta meraan xaafetiisi.

buuchama yelaga na"ay kaamiya ogiyani eqidi xawulappe oosettida miishani eqidi ba kushiyaa xoqu ootidi miicidi dessi.

ispportegnati issipe gidiyogan bootta muqaqqiya maayuwa mayidi isporttiya ootiidi de'oosona. eta sintankka issi bitanee eqqidi ootisiidi de'ees.

Buchchama yelaga attuma na'ay ogiyaa doonan eqqiis; ha na'aa huuphiyaankk manatsire de'ees; ha na'aappe guyye baggara naa"u asati mitta maxide de'oosona; etappe qassi guyye baggara wolqqama aaho gade de'ees.

Naa"u addussanne oyddu miyyiyara de"iya karetta dumm"a monttorobbuwa muuziiqaa massaariya. Ha muuziiqaa. massaariya giddoonikka qassi naa"u cenggurssaa gujjiya maaginiite de"es.

issi keetta karen karettanne bichchcha upupati pugettidi issippe qashsheti uttidoosona; ha upupatuppe sintta baggara ciishshay dooreti uttiis; ha ciishshappe qassi sintta baggara hara boottaa xaraphphezay de'ees

Qeeri tamaaree naati bantta tamaaree keettaa maayuwa maayidi sa'an uttiddossona. Etappe sintta baggaara qassi issi bitanne eqqidi eta sinttan haasayidi dees. Etappe guye baggara qassi issi keettay de'ees, he keettaappe guye baggaara qassi zaappeti de'oosona.

Ogiya doonan de'iya maayuwa bayzziyo suuqiyan daro maayuwaa kaqqiyo ashangguluuteti eqqi uttidosona. Ha ashangguluutetu achchankka qassi maayo keettaa sunttay de'ees.

Giyan lambaa bayziya attuma na'ay lambaa shamana yiida asaassi lambaa makiidi de'ees. lambaa shamanawu yiida asaykka dumma dumma meraara de'iya haylanddiya oykki uttidosona.

Kalala mitta bonccuwappe garssa baggara kalala mitta bonccuwaa miizzay uluwaa sakkettiyoode haattara kalalaa mittaa bonccuwara cadidi walakkidi ushshettees yaagiyaage amarattuwan xaafeti uttiis.

cora naata; ha cora yelaga naatuppe issoy ba maata mala banddira bari kushiyaan xoqqu oottidi oyqqi uttiis; issoy qassi kushiyaan qeeri na'ara issippe oyqqi uttiis.

Dooyeti uttida maxaafa bolli na'ay diyaagassi de'oy de'ees yaageti xaafeti uttiis; ha maxaafappe garssa baggara qassi gita wonggelaa shiiqoy de'ees yaagiyaage zo'uwaan xaafeti uttiis; hegappe garssa baggara daro amarattuwankka xaafetidaage de'ees.

Ushsha ba giddon oyqqi uttida hayllanddiya; ha hayllanddekka qum"ettidoy zo'o milatiya qum"uwaa qum'etti uttis; appe duge baggara qassi koka-kolla geetitidi amaratuwaan xaafeti uttiis.

ogiyaa doonan de'iya daabbo keettan issi cima bitanee bulla milatiya qopphiyaa ba huuphiyan oottidi karetta dum"a kapporttiyaa maayidi kokoriyaa sinttan bombbaraa bolli utti uttiis appe guyye baggaara qassi oyddu ichchashu litire jerkkee de'ees.

Wogga deriya achchaan ichchashshu yelaga attuma naati wolaytta wogaa maayuwa maayiyoogan bantta kushshiyan tooraanne gonddalliya oyqqidi issoy issuwa bolli gereeriidi doosona.

issi yelaga arssa attuma na'ay ba kushiyan maykiraapooniyaa oyqqidi yettaa yexxidi dees ha yelaga attuma naa'aykka maay uttido maaliyoy bootta gidi uttidaashin appe guyye baggaara qassi iddaro muziga massaariyaa kaa'iya yelaga attuma naati de'oosona

issi yalaga arssaa macca na'iya ba kushiyan xam'aara wolaytta dalgga manttiya banddiraa oyqqa uttaasu. a eqqido sohaykka deriyaa liiphiyan gidi uttidaashin ba huuphiyan qassi bawuddiyaa qaca uttaasu. ippe guyye baggaarakka deriyaa liiphiyan daro zaafetinne daro bonccoti de'oosona.

issi karambbulla keettan issi yalaga na'ay karambbullaa kaa'idi dees ha yalaga na'ay maayido maayoykka bootta shuraabiyaa bolli bulla milatiya kapporttiyaa maayi utiis appe guyye baggaara qassi bulla milatiya qeeri wombbarai de'ees

Issi arssa macca mishiriyaa wombbaraa bolli uttada ba kushiyan malgiraapooniyaa oyqqada haasayayda de'awus. ha mishireessikka ushachcha kushiyan bica mera milatiya saatiya wotto uttaasu ippe guyye baggaara daro attuma asati qassi wombbaraa bolli utti uttidosona.

erettida kaaletiya aawatuppe issuwa gidida Gebu Geetachchoy ooso sohuwa Wolaytta wogaa maayuwa maayiyoogan uttiis. A miyyiyankka lo''iyaa ciishshay de'ees.

Karetta yelaga macca na'iyaa ammano keettan mazimuriyaa yeexxaydda de'awus; ha mazimuriyaa yeexxiya na'iyaakka ba huuphiyaan bawunddiyaa qaccada ba kushiyaan maykkiyaa oyqqada asaa sinttan yexxaydda dawus.

Ogiy doonaani de'iya katta keettaa sinttan naa"u mottoreti eqqidosona. Ha kattaa keettaa giddon qassi heezzu xarphpheezaynne heezzu oydee de'ees. Ha katta keettaa penggen qassi Yetuu katta keettaa yaagettiyaa oosoy xaafeti uttiis.

issi karetta cima bitanee bulla qophiya wotidi bulla kaportiya maayidi ba sintan zinqqi uttida manguwaappe miidi de'ees. ha bitanniyaape guye bagaara qassika daro muuzzeti de'oosona. ha muuzziyappeka guye bagaara daro hara mangoti de'oosona.

sa'an hiixetti uttida sharaa bolli tuumoy de'ees. ha sharay qassi carkkuwan beenna mala shuchaa wotidosona. shuchaappe sinta bagaara qassi tuumuwa madaban madaban doori wotidosona.

Issi qunuuna yushuuwaani oyttara, buddenaara, dabuuwaara unccara de'ees; ha dabuuwaa uncca buddenaappe gidduwan qassi araa miiyo usttay de'ees; appe qassi ushshachanne hadiirssa baggaara barbbare de'ees

Aaho gade giddon cora biron ayfiiddi de"iya paappayeti de"oosona. Ha paappayyetu giddon qassi maanassi gakkida woykko ka"ida paappayeti issippe shiiqi uttidosona.

iss ogiyaa doonaani de'iya pooqqiya. Ha pooqqiya pengeekka gordetenna mala shuchan ticetti uttis. Appe sintta bagaara qassi issi daayi uttida zaafee de'ees.

Oyiddu miyyiyara de"iya xawulaappe oosettida timaatimiya wottiyo iqaa giddon daro ka'idanne kaa'iiddi diya timaatimeti de'oosona.

Issi bootta saaniya bolli qunxxi ekida oyttaynne ha oyttaappe gidduwan qassi karexxi ekkiyanne orddi ekkiya unccay de'ees.

Issi keettay shuchchaappe oosettida dirssan diretti uttis. Ha keettaappe sintta baggaara issi wogga zaafee de"es. Ha keetta dirssaa bollikka bodditte ambbaa looreta keettaa yaagettiya erissoy xaafetti uttis.

issi bulla kapporttiyaa maayi uttida karetta yelaga na'ay ba kushiyan ciishshaa oyqqi utis appe guyye baggaarakka daro ciishsha qommoti de'oosona ha ciishshaa qommotakka haattaa ushshiyo siipoonee de'ees appe sintta baggaarakka hegaattu daro ciishsha qommoti de'oosona

Issippe oyqqi uttida keettaa yuushoy qorqqoruwappe merettida dirssan diretti utiis, ha dirssaappe kare baggaara daro suuppa shuchchati de'oososna, Ha keettatti qassi naa''ay issoy issippe xeeletiidi de'oososna.

issi bulla kaporttiyaanne ba qooriyan wolaytta dalgga manttiya banddiraa mera milatiya sharbbiyaa qooriyan aatti uttida yalaga attuma bitanee ba kushiyan maikiraapooniyaa oyqqidi eqqiis. appe sintta baggaara daro maikiraapponeti de'oosona.

Naa"u yelaga goshshanchati issippe gididi banta gadiya bul'iidi de'oososna. Etappe guyeera qassi daro dozza qommoti de'oososna. Hegeetuppekka muzee, badalaynne daro dozza qommoti de'oososna.

Issi keettaa giddon tammu asati issipe sa'aan uttidi kattaa miidi doosona. Eta sinttankka yeechchaa bolli ashshoy, daaboy, oyttay. unccaynne daro ushsha qommoti de'oosona. Haggappe ekki ekkidi ha sinttan uttida asati mide doosona.

Issi attuma bitanee daro tukkiya oyqqi uttida shanxxa giddon eqqi uttiis. ha bitaneekka bulla kopporttiya maayyidi ba kushiyaan tukkiya shaarappe peeridi ekkidi xeellidi de'ees. appe guyye baggaara qassi daro tukketi de'oosona.

Ogiya doonan de'iya cora suuqetuppe sintta baggaara birataappe oosettida penggee de'ees. Ha birataappe oosettida penggiyappe guyye baggaara qassi maayo keettaynne caamma keettayinne hegaanne hegaa malatiyabay de'iyo daro suuqe qommoti de'oosona.

Wogganne gita aaho deriya giddon asay irkkeniyaa ootti uttidoosona. Ha irkkeniya oottidooga giddonkka qassi asay keettaa keexi uttidooge dees. Ha deriya giddon qassi daro zaafeti darin beettokkona.

naa''u yelaga attuma naati bombbaraa bolli utti uttidosona ushachcha baggaara utti uttida yelaga arssa attuma na'ay ba ayfiyan manaxiriyaa wotti uttiis appe haddirssa baggaara de'iyaageekka woletta dalgga manttiyaa banddiraa miratiya meraa oykki uttida sharbbiyaa ba qooriyan wotti uttiis

Giyaan cora asa giddon issi yelaga macca oddanchcha na'iyaa mishiriyo haassayssaydda de'awusu. Ha qunuuna bayzziya mishiriyaa ba kushiyaan qunuun oyqqa uttaasu.

Issi pooqqiya sinttan Wolaytta maayuwa maayida uttida naa''u yelaga attuma naati miiccide bantta kushiyaan tooranne gonddalliyaa oyqqi uttidosoona, etappe garssa baggaara de'iya sa'ankka daro dicci uttida maatay de'ees.

Heezzu yelaga attuma asati gade giddooni eqqi uttidosona. Ha gadiya bolli daro santtay toketti uttis. Qassikka ha eqqida asatu giddooni issi bitanee ba kushiyan biiriya oyiqqidi worqataa bolli xaafiiddi des.

Issi boottaa makkiiniya ogiya doonaani eqqa uttaasu. Ippe guye baggaara daro bajjajettikka eqqi uttiddossona. Ha ogiya doonaani qassi daro asay hemettiidi de"ees. Ha ogiyappe qassi ha baggaara naa"u mottoreti eqqi uttiddossona.

naa77u shaanne tammanne laappuntta maarotettaa laittaa luxettaa wolaitta sooddo yumibarisitiyaa hashshu saro yeeta. naa77ushaanne laappun maarotettaa laittaa wolaitta sooddo yumibarisitiyaa ooratta lutiya tamaareti hashshu wolaitta sooddo yumibarasitiyaa saro yeeta' yaageetti xaafetti uttiis.

Katta keettan issi huuphee baynna macca na'iya ba som"uwan kushiya wottada miiccaydda de'awusu. Ippe guyye baggaara katta keettan oottiya katta keettaa oosanchchati bantta oosuwa oottiddi doosona.

Daro kattaa qommoti issippe maaraa mankkaa oykkidi giigi uttidosona. Ha kattaa qommotikka pilaa, loggomuwa, muchchuwa hegaanne hegaa malatiya kattaa qommoti issidiran issippe shiiqi uttidosona.

Issi karetta yelaga attuma na'ay ba doonaani dokitteretii wottiyo maskkiya wottidi ba kushiya sinttawu xaaxidi tanggaraacidi eqqi uttiis. A miyyiyan qassi daro yelaga uuttati de'oosona.

cora attuma yelaga naati bagga bagga gididi issoy issuwaa baggaa xeelliiddi duriididdoosona etappe guyye baggaarakka qassi eta be'iya cora asati de'oosona ha yalaga naatikka bootta maayuwaa maayi uttidosona

oyiddu yelaga attuma naati tukke keettaa karen eqqidosona. Ha tukke keettaaa karen eqqida attuma naatu miyiyankka akambaaloy issoy issuwaa bolli doorettidi keettaa qorqoruwappe sa'aa gakkanaashin wodoruwan qasheti uttiis.

Ogiyaa doonan daro asati kaamiya bollaara hemettidi doosona ha asatu miyyankka kaamiyaa bollaara biya daro makinati de'oosona. ha asatuppe ushachchanne haddirssa baggaara qassi toophphiya banddirai mittan kaqetti uttis.

laappun yalaga attuma naati issippe gididi shuchchaa bollan ispporttiyaa oottiiddi doosona. ha laappun yalaga naatikka zokkuwaa bolli zin77idi bantta tohuwaa pude tookkidi ispporttiyaa oottiiddi doosona. etappe guyye baggaarakka daro asati etaagaattuwan ispporttiyaa oottiyaageetinne daro zaafeti de7oosona.

Issi arssa yalaga macca na'iya wolaitta wogaa bullikkuwaa maayuwaa maayada bombbaraa bolli utta uttaasu ba bollikka issi qeeri arssa na'aa tookka uttaasu. ippe guyye baggaarakka qassi issi yalaga attuma na'ay eqqi uttiis.

Naa"u macca asati maataa bolli utti uttidosona. Eta miyyiyankka issi mishiriya bica sharbbiya ba bolli qacada zo'o pesttaalliya oyqqada eqqaasu. Etappe sintta baggaara qassi daro parati de'oosona.

Issi yelaga attuma na"ay ba kushiya xoqqu oottidi ba ayfiyan manaxiriya wottidi karetta suriya gixxidi zarphphiya bolli uttis. Appe guyye baggaara qassi daro dozzati de'oosona. Ha dozzatu giddoppe qassi daro goggiya shaafaaa haattay yiiddi dees.

Oyddu asati shiiquwa shiiqidi bantta shiiqido qopan bantta qopaa issoy issuwaara haassayidi de'oosona. Issoy issoy issoy odiyooba siyyidi banttaw koyyiyooba oyqqidi dr'oosona.

aaho qunuunaa bolli yeechchay hiixetti uttis. ha hiixetti uttida yeechchaa bolli donuwaaranne boyinaara des.ha donuwaara boyinaara de'iyagaa naa'u asati bantta kushiya yegidi ha donuwappe ekkidi barbariyaara tushi tushidi miiddi doosona.

Genniigaa ushsha keettaanne katta keettaa geetettidi xaafettida xuufiyappe garssaa baggaara mela uddufuna issuwa heezzaa mela usuppuna mela usuppuna hosppuna naa''a geetetti xaafetti uttiis. Hagaappe garssa baggaara qassikka daro ushshatinne daro kattati misilee de"es.

Issi ogiyaan doonan de'iya keetta miyyiyan issi yelaga attuma na'ay listtiruwa oottide de"es. Ha listtiruwa oottiyaaga achchankka issi sirataa naagissiya bitanee ba kushiyaan woraqata oyqqidi a sinttan uttiis.

Issi jagiira keetta yuushoy shuchchappe oosettida dirssan diretti uttis. Ha jagiira keetta sintta baggaara qassi wogga naa"u zaafeti de'osona.ha jagiira keettappe qassi kiyiiddi de'iya naa"u attuma naatinne issi macca na'iya de'awus.

Issi maayuwa bayzziyo suyqiyan issi ashanggiluutiyo bootta moqaqe maayuwa mayzzi wottidosona. Ha ashanggiluuteeppe guyye baggaara qassi daro maayoti kaqetti uttidosona.

Issi mishiriya wolayitta wogaa mayuwa bullukkuwa maya uttaasu. Bakushiyankka saatiya wotta uttaasu . lo'iya maatay de'es. Ippe guyye baggaara daro doza qommoti de'oosona. A uttidoyikka xekkaa bollaana.

Kaamiya bollan cora makinaati issippe biide doosona. Ha coea makimatuppe sintta baggan qassi seera naagissiyageeti makina bollan doosona. Etappe guyye baggaara qassi yelagaa macca naati issippe. wolaytya wogaa maatyuwa maayyidi makina bolli eqqidoosona.

Ogiyaa doonan biidi de'iya hare gaariyaa ha hare gaariyaa bollikka daro so miishshati de'oosona. ha hare gaariyaa laaggiya bitanee ba hariyaa doonan wodoruwaa qachchidi wodoruwaa goochchiidi dees. appe qassi sintta baggaara naa"u asati ogiyaara biidi de'osona.

Hagee amannuwa yetta gidishin yetta huuphe yohoy wogga gitaba ootees giyaaga. Yelaga na'ay yetta ooraxxissiddi yeddiis.

yelaga macca na'iyaa ba huuphphiyaa puulaydanne loyttada beettawus. daro wode macca naati bantta malkkiyaa loyttanaassinne puulattidi asa sinttan beettanaassi bantta huuphphiyaanne hara harabaa giigissiidi beettoosona.

Hayile katta keettaa malaatay guyye baggaara zo"o sintta baggaara qassi hayile katta keettaa wolayitta yaagetti uttida xaafettida xuufee de"es.

Naa"u yelaga attuma naati issi zo'o miizzeessi kaciya oyiqqi uttidosona. Eti oyikki uttido miizziyo issi dokttere qassi marppiyan caddiiddi des. Ha dotkttere ba kushiyan guwanttiya aattidi marppiyan oyikkiyigan ha zo'o miizziyo caddiiddi des.

issi ogiyaa doonan de'iya kattanne ushsha keettaa karen daro oydeenne xaribeezai de'ees ha keettaa penggiyaara sinttawu xeelliyoode uddubun tammanne laappuna geetettidi boottan xaafetti uddiis

Issi karetta gilqqa kanay guyye simmi xeelliddi maataa bolli utti utis appe guyye baggaarakka shuchchaappe oosettida keettay de'ees. ha keettaappe guyye baggaarakka qassi wogga zaapetinne daro doza qommoti de'oosona.

Ammanno keettan ammanniya issi shiiqiddi issi astamree yootiyooba haasayidde de'osonna.

Woga aaho gaddiyan daro paappayati daro ayfiyaa tooki uttidosona, hageetuppe naa"ati sintta bagaara de'iyaageeti issoy issoy bantta giddon maanaassikka maanaassi gakki uttida pappayaa tookki uttidosona.

Atumma asay bantta huuphphiyaa gigissiyo keettani issi buuchchama na'ay de'es, he buchchama miyankka issi miicidi de'iyaa yelagga na'ay wonbaraa bolli utti uttis, etta na'appe guyee baggara qassi oddibessaynne hara hara huuphphpiyaa giggissiyo miishshatti de'ossona.

Issi aaho keettaa giddon paranjja boottanne karetta meraara de'iya miizzati birataara bantta qooriya sinttauwu kessidi bantta sinttan de'iya maataanne haattaa miiddinne uyiiddi doosona.

ogiyaa doonaani de'iya asay zanaaqiyoonne shemppi ekkiyo sohuwani heezzu zaafeti de'oosona. ha woga zaafeu sintaarakka issi yelaga attuma na'ay bees.

Ogiya doonaani cora asati eqqi uttidosona. Hegeetu giddoppe issi yelaga attuma na'aynne issi macca na'iya shuchchaa tookkanaassi bantta sinttan de'iya tookkiyo iqan shuchchaa wottiiddi de'oosona.

Issi yelaga attuma na'ayi makiinaa bollan utti uttis. Ha makiinaa bolla baggayi qassi shataani tucetti uttis. Ha tucetti uttida shataa giddon ha yelaga na'aa sinttan cora paranjja kuttoti de"oosona.

Issi qorqqoruwan direti uttidaa keettaa ha keettaappe sintta baggaara wogga zaafee de'ees. Ha direttiro qorqqoroykka issoy issoy ooratta qorqqoruwa issoy issoy qassi gal"a qorqqoruwa.

Issi bitanee tambbuwa uyanaassi giigettiiddi de'es. Appe sintta baggaara I uyiyo tambboynne mashshaynne qassikka daro curqqabati a miyyiyan de'oosona.

naa77u yelaga attuma naatu giddon issi yalaga arssa macca na7iya wolaitta wogaa maayuwaa bulukkuwaa maayada eqqaasu ippe addirssanne ushachcha baggaarakka naa77u yelaga naati wolaitta dalggamanttiya banddiraa milatiya meraa oiqki uttida jaakeeta maayi uttidosona

Issi zo'o milatiya seeraamikee sa'an hiixetti uttis. Ha seeraamikiyappe sintta baggaara qassi melanaaniya maatayi de'es. Ha maataappe sintta baggaara qassi biron keexettiiddi de'iya pooqee de'es.

Issi yelaga attuma na'ay kaamiya bolli saykkiliya laaggide de'ees. Appe guyye baggaara qassi bootta wogga makinay de'ees. Ha makinappe ushshachcha baggaaranne haddirssa baggaara hemettide de'iya asati de'oosona.

Deriyaa giddoppe goggiyaa shaafaa, ha shaafaa meraykka bootta muqaqqe, appe sintta bagaara qassi daro dozza qommoti de'oososna. dozza qommotuppe issoy maaataa mitaanee hegaanne hegaa milattiyaageeta.

Komppiitere keettan issi yelaga attuma na'ayi wombbaraa bolli uttis. Ga yelaga attuma na'ayi bootta maayuwa maayi uttis. I uttido wombbaraa bollikka karetta koborttayi de'es. Ha kaporttaa miyyiyan qassi xarapheezzayi de'es. Ha xarapheezzaa bolli daro komppiitere miishshati de'oosona.

Keettaa giddon issi xarapheezzaynne appe guyye baggaara issi soofay de'ees. Ha xaraphphpezappenne soopappenne pude baggaara qassi girggiddaa bolli misile de'ees. Ha misiliyappe qa sintta baggaara odi bessoy de'ees.

Ammano keettan cora asayi issippe gididi issi mala merayi de'iyo maayuwa maayidi issippe yexxiiddi doosona. Eta giddoppe issi bitanee ba kushiya xoqqu ootti uttis. Issi kushiyan qassi maxaafaa oyqqi uttis.

Oyddu attuma qeeri naatinne issi macca na"iya wombaraa bolli utti uttiidosona. Eta yuushuwankka matsaafay de'ees. Etikka issoy issoy bantta kushiyan maxaafa oyqqidi nababiiddi de'oosona.

Issi yelaga zal"anchcha maccaa na'iya giyaan kaarotiyanne timatimiya bayzzada de'awus. Ippe sintta baggaara hara shammanaw yiida asaynne a kaarotiyanne timatimiya mazzanada bayzziyo miishshay sinttan dees.

Issi zammaana ayfiyaan be'anawu lo'iyaa pooqiyaa sinttan issi bootta makiiniyaa de'awusu, he makiinee miyiyankka qassi daro maata milatiya ciishshati dooretti utidosona.

issi keettaa giddon wogga kambbay de'ees, ha wogga kambaappe sinta bagaara issi karetta kambbay de'ees. ha karetta kambaa miyiyani qassi daro muuzziiqaa miishshati de'oosona ha muziiqaa miishatuppe sintta bagaara issi porde dullay de'ees.

Makina giddon issi yelaga attuma na'a achchan issi yelaga macca na'iya qophiyaa wottada uttaasu. Eta sinttappenne guyye baggaara qassi daro asari wombbara bolli utti uttidoosona, issi issi asay qassi uttiyoosay xayyin eqqi uttidoosona.

maayuwaa bayzziyo suuqiyan maayuwaa kaqqiyo ashangguluutiyaa bollan karetta dum''a maayo de'ees appe ha baggaarakka borssaa wottiyo matabaa bolli bullanne karetta borshshati maara mankkaa naagidi issoy issuwaa bolli dooretti uttidosona

Worqqaa malatiya meraara de'iya boottaa malatiya merara dei'iya hegaanne hegaa malatiya dumma dumma mera oyqqida uppuppati pugettidi issippe qasheti uttiddossona. Eta giddonkka oyddati qassi pugettidi wonbbaraa bolli utti uttidosona.

Issi shuchchaappe oosettida keettaassi penggiyappenne maskootiyappe huuphe baggaara "macca naata loyittiyo qol"uwa" yaagettidi amaarattuwan xaafetti uttis. Ha keettaappe sintta baggaara qassi wogga zaafeenne ciishshati de'oosona.

Naa'u kuwaasiya kaa'iya ispporttegnati kuwaasiya kaa"iiddi de'oosona. Eta giddoppe Issoyi kuwaasiya ba tohuwan qakkiiddi de'es. Issoyi qassi appe kuwaasiya ekkanaassi a miyyiyan eqqi uttis.

Naa"u yelaga karetta attuma naati ammano keettaan bantta huuphiyan qophiya wottidi eqqidosona. Ha eqqidaageetuppe issoy ba kushiyan magiraapooniya oyqqidi ba sinttan eqqida bitanee haasayana mala A doonaakko shiishshi wottiis.

Giyaa giddoni santta, timattimiyaa, dinichchanne karottiyaa bayziyaa mishiriyaa shammiya asassi bayzaydda dawussu, etta giddoni qassi issi yelagga na'iyaa shamidara ba iqqaa pesttaliyaan oyqqada eqqasu. ,

Issi gitaa pooqe gal"a qorqqoruwappe merettida dirssan diretti uttiis. Ha pooqe keexxiyaageeti pooqiya keexxanassi go"ettiyo mittati qassi de'oosona.

Heezzu yelaga attuma naati eqqidosona. Ha heezzatuppe gidduwan de'iyagee banddiraa miittaani oyqqi uttiis. Ha banddiraa meraykka bootta. Appe qassi ushachcha baggaara de'iya na'ay manaatsiriya wottidi bari kushiya xaaxidi karetta kopporttiya maayi uttiis.

kaamiya doonan issi eqqqida baajaajee bolli heeezzu naati eqqidosona. qassikka he baajaajje bolli naa'u naati bantta kushiya baajjajee bolli wottidi he baajaajee bolli zemppi uttidosona. ha kushiya wotidaageetuppe issoy ba kushiya huuphiyan wotti uttiis.

Issi keettaa giddooni cora parniichchere qommoti de'oosona. Ha parnniichvhere qommotuppekka issoy xarphpheezaa, soofaanne h.h.m parnniichchere qommoti de'oosona. He parnniichche qommotuppe qassi sintta bagga xoqqaara odi bessoy dees.

heezzu yalaga attuma naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidinne heezzu yalaga macca naatuura bullukkuwaa maayi uttidaageetuura duriidi doosona. etappe guyye baggaarakka qassi hashshu ufaytteeta yaagetti uttida erissoy xaafetti uttiis

Zammaana nababiyo keettan naa"u yelaga attuma naari nababiiddi doosona. Etappe sinttaara wogga xarapheezzay de'ees Ha xarapheezzaa bollikka cora komppiitereti de'oosona. Ha naati komppiiteriyappe be'i be'idi nababiiddi de'oosona.

Naa"u macca naatinne issi bitanee issippe gididi wolaytta wogaa maayuwa maayidi deriya achchan eqqi uttidosona. Ha naa"u macca naatikka bantta kushiyan wolaytta dalgga manttiya banddiraa milatiya borssaa oyqqi uttidosona.

cora yelaga attumanne macca naati issippe gididi koluwaa giddon miicciiddi eqqi uttidosona etappe sintta baggaara de'iya issi yelaga attuma na'ay ba kushiyan bootta banddiraa mittan kute xokku oottidi tookki oiqki uttiis

Dumma dumma yelaga naati bantta lagettura tuke keettan issoy issuwara miidde uyiddi miicciddi kaa'iddi bantta wodiya aattiddi de'osonna.

Cora gita zaafiya giddooni zannaaqiyonne shemppi ekkiyo sohaani daro asati bootta wombbaraa bolli issi diraa shiiqidi uttidosona. Ha wogga zaafiya bolli qassi ciliciliya zo'o milatiya xomppee de'ees.

Wolaytta sooddo ambbaa dichchaa parttiya malaataa. Ha parttiya malaatan na"u kushiya bollan issi maata malanne bicanne zo'o ashangguluuteti pude piriyaba milatidi poo'iya poo'uwa achchan eqqi uttidosona.

A na'a yessus Kristtoosa suuttay nagaea ubbappe meeccees yaagiya amarattuwan xaafetida xuufe karettanne zo'o meray de'ees. Ha xuupiappekka guyye baggaara suuttay googidi de'iyaaba milatiyaage guyye baggaara dees.

Mata mala gurddiyanne daamota yaagidi ba bolla xaaferi uttida bicca shurabiya maayya uttida na'iya ba kushiyaan guwanttiyaa aattada bicca banddira mittan xoqqu oottafa oyqqa uttaasu.

Bootta mera milatiya keettaa sinttan laappun asati eqqi uttidosona. Ha asatu gidoppe naa"ati seeraa naagissiyageeta. Ha seeraa naagissiyageetu miyyiyan qa issoy bootta qophiya wottidi ba kushiyan dawutaraa oyiqqi uttis.

Issi geessa gitanne karetta dum"a malatiya muuziqqa. masaree eqqi uttiis. Ha muuziqa masariya guyye bagga meray qassi bootta.

Issi yelaga attuma na'ay boottaa caammaa wottidi boottaa suriya gixxidi boottaa shuraabiya mayidi ba qooriyankka wolaytta dalgga manttiya banddiraa meraa milatiya sharbbiya ba qooriyan qachchidi karetta qophphiya wottidi ba kushshiyankka tooraa oyqqidi eqqiis.

Ammano keettan daro ammaniya asati wombbaraa bolli utti uttidosona. Sintta baggaara uttidaageetikka issooti issooti bantta kushiyan haylanddiyaara haattaa oyqqi uttidosona issooti issooti qassi geeshsha maxaafaanne woragataa oiqqidi sintta baggaara uttidosona.

issi zo'o kapporttiyaa maaya uttida arssa yalaga macca na'iyaa ba huuphiyan karetta qophiyaa wotta uttaasu a macca na'iyaakka ba sinttaani wolaitta wogaa maayuwaa maayi uttida issi yalaga na'aa sam''uwan wolaytta dalgga manttiyaa banddiraa medhdhaydda dawus etappekka guyye baggaara daro yalaga naati de'oosona

Ammano keettaan issi bitanee xoqqan eqqidi ba kushiyan maykiraapooniya oykkidi haasayiiddi dees. Appe sintta baggaara qassi daro yelaga naati bantta kushiya xoqqu oottidi akko shiiqidi eqqidosona.

Issi keetta giddon daro alleeqetiyo miishshati de'oosona. Ha keettaa giddonkka qa sintta baggaara naa"u wombbaray de'ees. Ha wombbaratu meraykka issuwagee bulla, issoy qassi karexxi ekkananiyaaga.

Naa"u seeraa naagissiya yelaga attuma asati issi keettaa penggiyan eqqi uttiddossona. Eta giddoppe issoy qophiya wottidaagaa issoy qassi qophiya wottibeenna eta sinttankka daro gaalluwa woykko haattaa duuqqiyo iqqati de'oosona.

Cora asati wogga zaafiya giddooni wombbaraa bolli utti uttidosona. Ha asatu giddonkka issooti issooti bantta huuphiyan qophiya wotti uttidosona. Issooti issooti qassi aybakka wottibookkona.

aaho saapaa boolli yeechchay de'ees. Ha yeechchaa boolli qassi aashshoy oyttay unccaynne qassi ashshuwaara miyoo barbaree de'ees.

cora yalaga attumanne macca naati issippe gididi oydiyaa bolli utti uttidosona ha oydiyaa bolli uttidi bantta sinttaani xaribeeza bolli de'iya kattaa miidi dosona etappe guyye baggaarakka odibessoy girggiddan kaqetti uttiis

Issi ogiya doonan issi kattaa keettay de'ees. Ha katta keetta sunttaykk Kuukku getettees. Ha kuukku geetettiya kattaa keettaa sinttan issi motore eqqi uttiis. Appe haddirssa baggaara xarapheezzaa bollan asambbusayi de'ees.

Aaho Dembban kuwassiya kaa'iyaa isportegnati issi mala maayyuwa maayyidi eqqi uttidoosona. Etappe qa hini baggaara hara etaagatto kuwassiyaa kaa'iya hara baggati qassi bicca maayyuwa maayyidi eqqi uttidosona.

Attuma asay bantta huuphiyaa qanxxissiyo huupha keettan issi buuchchaama karetta yelaga attuma na'ai issi na'aassi huuphiyaa giigisiiddees etappe guyye baggaarakka qassi daro ispporttegnatunne huuphiyaa bessiya misilee kaqetti utiis.

Tamanne naa"u asati wolaytta woga maayyuwa maayyidi miiccidinne uppayttidi duride doosona. Eta giddon de'iyaa attumasaykka bantta kushiyan xam"a oyqqi uttidoosona maccasatikka qassi sinttaw kiyyidi duridi doosona.

Naa"u asati bantta kushiyan puutiya oyqqidi bantta sinttan de"iya ollaani oykki uttido chigigniya puutiya tokkiiddi doosona. Etappe baggaara qassi woggaa kiyida daro chigignetu qommoti de'oosona.

daro asati issoi issuwaa bantta kushiyan qoommidi wolaetta wogaa maayuwaa maayidi issippe duriidi dosona. eta giddonkka issi issi asati bantta kushiyan xam77aa oiqqi uttidosona. etappe sintta baggaara issi bitanee qassi bootta maayuwaa maayidi etaara issipe yexiidi dees.

Bicca mera milatiyaa jagiiraa keettassi zo"o mera milatiya pengge de'ees. Ha keettaa yuushshoy qassi biratappe oosettida dirssan direrti uttiis. Ha keettappe sintta baggaara qassi qeeri qeeri mittatinne kummi uttida maatay de'ees.

Issi keettaa achchan cora yelaga naati issippe gididi oosuwa oottidi de'oosona. Hageetuppekka issi attuma yelaga na'ay ba kushiyan shuchchaa tookkidi hashiya bolli wotti uttiis. Issoy aappe guye baggaara qassi I tookki uttidoogaa be'iidi dees.

Ushshaa duuqqiyonne ushshaa duuqidi uyiyo miishshaa giddon ushshay dees. Ha ushshaa meraykka karetta. Ha ushshaa duuqqi uyiyo miishshaa sinttaan ushshaa duuqqi uyiyo miishshay de'ees.

Naa"u attumanne macca yelaga naatu sinttan issi qeeri na'iya wolaytta wogaa maayuwa maayada ba kushiya xeessan wottada eqqa uttaasu, ippe guye baggaara de'iya yelaga na'iya qassi shaara uttaasu. Ippe guyye baggaara qassi issi attuma na'ay eqqiis.

Kattaa miyo saafaa bolli daro kattaa qommoti de'oosona. He kattaa qommotikka shukaariya, boynaa boyyiyaanne eta giddon qassikka barbbare de'ees.

Asayi zannaqiyonne shemppi ekkiyo sohuwa. Ha sohuwa yuushoykka daro ayfiyan be"anawu lo'iya ciishshatun doodetti uttis. Ha ciishshatu miyyiyankka daro wogga wogga zaafeti de'oosona. Ha wogga zaafetuppe naa'atuuni poo'iya amppuulee xaaxetti uttiis.

Issi maayuwaanne borssaa bayzziyo suuqiyan maayuwaa kaqqiyo ashangguluutiyaa bollan karetta maayoi kaqetti uttiis ha ashangguluutiyaappe haddirssa baggaarakka qassi borssaa wottiyo madabaa bollan bullanne karetta borssati dooretti uttidosona.

Issi suyqiyan daro karttooneti Issoyi issuwa bolli dooretti uttidosona. Ha karttooniyappe sintta baggaara qassi gaaloyi de'es. Ha gasluwa bolli qassi haylanddiyara haattayi diyagee a bolli Zinn"i uttis.

Naa"u seeraa naagissiya asati bantta sinttan de'iya wogga xarphpheezaa bolli worqqataa wottidi xaafidi eta sinttankka haattaa oyqqi uttidaa hayllanddee de'ees eti miyyiyankka issi mishshiriya eti tsaafiidi de'iyogaa be'ayda daawusu.

tammu yelaga attuma asati wombaraa bolli uttidosona. etappe sintta bagaara qassi adussa xarpheeezzay de'ees, ha xarpheezzaa bolikka haataa uyyiyo miishaynne hayklandee de'ees.

Cora aattumanne macca yelaga naati issippe gididi issi keettaa miyyiyan de'iya ogiya pittiiddi doosona. Etappe sintta baggaara qassi kaamee de'es. Ha kaamiya bollaarakka makiinay biiddi des.

Heezzu ashangguluuteti maayuwa bayzziyo suqqiyaan maayua maayi uttidoosona. Ha eti maayi uttido maayoykka boottappenne karettappe daro meraappe oosettida maayuwa maayi uttidoosona.

Issi buchchaama bitanee karettaa dum"a kaporttiya maatti uttiis. Ha bitaneekka karetta dum"a kaaporttiyappe garssa baggaara maata mala milati ekkiya shamiziyaa maayi uttiis.

Na'antoo kifiliyaa wolayttattuwaa luxxiyoo maxafaa bolli giigissidaageti dokiter ayooba ayela, hayile isiyaasa, seeta dinqinasho, getettidi xaafettidi uttiis.

Aaho quunaa bolli birataappe oosettida saanee de'es. He saaniya bollikka yeechchaa hiixxi uttidoogaa balli boyinaynne donoy de'es. He boyinaappenne donuwappe gidduwan qassi shaatiyara barbaree de'es.

Wogga aaho meedan cora asatinne cora makkiinay de'ees. Ha makiinatuppe issoy issoy asaa coogid eqqis. Ha meedaappe guye bagaara qassi woga deree de'ees.

Cora attuma yelaga naati issippe gididi wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqidossona. Etappe issoti issoti bantta kushshiyan xurumbba oyqqidi uttiddossona. Etappe sintta baggaarakka eta maayuwa malatiyaaga maayi uttida cimma

Hagee alleeqquwaa qommotuppe issuwaa. Hagaa asay darotoo asaa sinttan puulattidinne lo"idi beettana mala bantta qooriyan aattidi go"ettoosona.

Boottanne zo''o merappe merettida banddiraa bolli Hayle katta keettaa giyaage xaafeti uttiis. Ha banddiraykka bolla baggaara bootta gidi uttidaashin garssa baggaara qa zo''o.

issi keettaa yuushoy qorqqoruwappe oosettida dirssan diretti uttiis. Ha dirsaa pengiyarakka issi na'iya giddo gelaydda dawusu. ha keettaappe sintta bagaara qassi woga uuttay de'ees.

issi cima mishiriya ba huuphiyan wolaytta banddiraa malatiya bawunddiya qaca uttaasu. qa iippe sintta baggaara mayike de'iyagan haasayayidda dawusu ha mishiree guyyessaanikka daro mittatinne daro bonccoti de'oosona.

Cora attuma naatu sinttan issi gilqqi ekkiyaa yelaga na'ay eqqiis. ha'i eqqi uttida attuma yelaga na'ay xeessappe bolla baggan aybakka maayibenna. ha a be'iidi de'iyaa attuma yelaga naatikka issi mala maayuwaa maayi uttidosona.

Maayuwaa bayzziyo suyqqiyan naa'u ashshagguntteti maayuwa maayiddi wolaytta wogaa qonccisoossonna.

Heezzu asati wolaytta wogaa maayuwa maayidinne bantta kushiyani gondalliyanne tooraa oyikki uttidosona. Eta giddoppe issoy ba tohuwaani gulbatidi gereeriiddi des. Issoy qassi eqqidi akko simmidi gereeriiddi des.

Issi arssanne yelaga buuchchama na'ay ba naa"u kushshiyaa pde xoqqu oottidi he xoqqu oottido kushshiyaan wolaytta dalgga manttiyaa banddiraa meraa milatiyaa sharbbiyaa ba kushiyaan oyqqi uttis. ha na'aykka maayido maayoy bootta maayuwaa maayidi uttiis.

Issi mishiriya ushshachcha bagara issi qeera na'aa tookka uttaassu qassikka haddirssa bagan issi guutta na'aa qooma uttaassu.

Biitta hiixxetti uttidda sharaa naa'u ka'i beenna muuzze de'ees. Hagettuppe hadirssa bagan naa'u ka'ibeenna paappayatti de'osonna.

Yelaga attuma na'ay wolytta wogaa maayuwa maayidi biiddi des. Ha yelaga attuma na'aykka ba qooriyan masqaliya wotti uttis. Appe guyye baggaara qassi boottanne bica meraara de'iya ciishshay de'es.

daro maata milatiyaa lellehee xawulaappe oosettida madabaa giddon maara mankkaa naagidi issippe dooretti uttiis. ha lellehiyaappenne xawulaappe guyye baggaara qassi bootta milatiya qorqqoroy de7ees.

issi yelaga na'ay tukke keettan uttidi ba moobayiliya xaqqamettiiddi des. ha yelaga na'aa sinttan naa"u siiniyara tukkee de'es. appe guyye baggaara qassi misilee de'es.

Naa'u kaamiya giddon madaddara de'iya zaafe de'ees. Hagaappe garssa bagan maattay kummi uttiis appe hadirssanne ushshachcha bagan hemettiya asay de'ees.

Deriyaa sinttan cora asati issippe gididi duriididoosona ha asatu giddoppe naa"u macca naati wolaitta wogaa bulkkuwaa maayuwaa maayidi duriididoosona etappe sintta baggaara qassi oiddo asati paraa bolli utti uttidosona.

Keettaa puulayiyo iqata. Ha eqqata darotoo asay ba keettaa, ba oottiyoosaa, ba diyoosaa puulayanaassi go"ettees. Hagaakka go"ettiyo wodiyaappe leemisuwaassi masqqalaassi gidin bullachchaassi gidin asay baassi keettaa loyttanaassi koyiyo saatiyan go"ettanaw danddayiyo eqatuppe issota.

Heezzu yelaga attuma naati kawuwaa siraataa naagssiiyaa polissiyaa miyiyaan eqqidi gidin he polisee oottiyoogato bantta huuphphiyaan ushshachcha kushshiyaa wotti uttidosona. etappe qassi guye baggaara daro yelaga macca naati de'oosona.

keettaa giddon attumanne macca qeeri paranjja kuttiti de'oosona. ha kuttotu sinttankka eti miyo kataa iqaykka haataa uyyiyo iqay de'ees.

sa'an daro xalotiyaa qachchi wotti uttidoogaa. ha xalotiyaappe sintta baggaara qassi daro santtaa issippe gattidi yeechchan kammidi woduruwan qachchi uttidosona. ha santtaappenne xalotiyaappe sintta baggaara qassi daro santtati de'oosona.

qeeri macca bootta deeshshiyaa zo'o meraa milatiyaa wodruwaan qashshetta uttaasu. ha deeshshessi issi hayttay pude xoqqu gi uttidaashin issi hayttay duge ziqqi gi uttis duge sa'an qassi daro mangguwaa bonccoy laaletti uttiis.

Cora ammaniyaa asati issippe gididi ogiyaa doonani eqqidi yexxidi de'oosona. ha yexxiyagetuppe naa"u attuma yelaga naati toophphiyaa banddiraa maayi uttidosona. yaatidi bantta kushiyaan qassi maykiyaa oyqqi uttidosona.

Isso zokkuwa zaara uttidda maca na'iyo. Ha na'iya maayoy bootta muqaqqe gidishin i matan darobbatti de'osonna.

Issi yelaga maca na'iya bootta qamissiya maayadda ba kushiya huuphiyan wottaddda de'awussu ettappe bolla bagan uppuuppay kaqqetti uttiis.

ichashshu seeraa naagissiya asati wombbaraa bolli utti uttidoosona. eta sinttankka xaraphpheezay de'ees. he xaraphpheeza bolli haylandde, dawutaaray, silkkenne hegaa hegaa malatiyaabati de'oosona.

ichchashu yelaga attuma naatuura issippe bullukkuwa maayida macca na'iyo . ha attuma naatuppekka issoy ba doonaani maskkiya wotti uttiis. etappe guye bagaara issi woga pooqee des.

bulla mera milatiya xarapheezzaa bolli issi heregaappe oosettida ushshaa miishshaa giddon issi bica milatiya ushshay de'es. ha ushshaappe bolla baggaara qassi ushshaappe kiyida hoommoy de'es.

daro meraara de'iya ufuuppati issippe qashetti uttidosona ha ufuuppatu sinttan qassi naa''u qeeri kursse wombbarai de'ees ha ufuupaappe garssa baggaara qassi wogga aaho maggaraajay de'ees

ichchashu asati bantta kushiyaa baqqiiddi eqqidosona. etappe issoy ba kushiyan maakiraapooniyaa oyqqidi ba aifiyan manaaxiriyaa wottidi haasayiddi dees. Etappe haddirssa baggaarakka issi qeeri na'ay eqqi uttis. etappe guyye baggaara qassi wogga xuufiyan yooyyo gifaataa yaagettidi erissoy xaafetti uttis.

Cora yelaga macca asati issi keettaa giddon issippe gididi cora sayniyaan kattaa punniidinne a giddon de'iyaa maadennabata kessiidi de'oosona. eta gidoppe issi macca na'iyaa eta giddon eqqada punnaydda de'awus.

Issi aaho gadiyan naa"u asati issippe gididi oyddu booran gadiya goyyiiddi doosona. Eta giddoppe issi bitanee ba huuphiyan qophiya wottidi uttis. Eta miyyiyankka qassi daro zaafetinne daro manggoti de'oosona.

issi keettaa miyyan cora mittaa qommoti de'oosona. ha mittatikka geesan qeeraati ekkoosona. ha mittatu giddon qassi bica mattaa koottati de'oosona.

Issi keettaa sinttan naa"u motoree eqqis. Ha eqqi uttida motoretuppe issuwan qassi issi yelaga attuma na"ay utti uttis. Ha yelaga attuma na"aykka keretta dum"a milatiya kaaporttiyaa maayi uttis.

issi keettaa yuushoy shuchchaappe oosettida dirssan diretti uttiis. ha dirssaa penggeekka qassi karetta dum77a birataappe oosettida penggee meretti uttiis. ha dirssappe kare baggaarakka issi karetta suriyaa gixxa uttida macca yelaga na7iyaa de7awusu.

Naa'u yelaga miicciya atumma naati ogiya doonan eqqi uttidosonna. Naa'u naati miicidinne bantta kushiyan zamaana mobaylliya oyqqi uttiis.

sa7an aaho bootta shanxxay hiixetti uttiis. ha hiixetti uttida shanxxaa bollikka zo7o mera milatiya barbbaree de7ees. ha zo7o malatiya barbbareekka ubbay lagge lagge shaahettidi maddabetti uttiis. appe sintta baggaarakka naa77u dinnichcheti de7oosona.

issi cima attuma paranjjay ba sinttan eqqi uttida qeeri naata sarotiiddi des. ha cora qeeri naatikka a sarotanaassi issoy issuwara sugettiiddi doosona. etappe garssa baggaara qassi galateettes! yaagettidi xaafetti uttis.

cora asati issippe gididi ollaa bookkiddi doosona. ha bookkidi de7iya asatuppe issinniya ba kushiyan akaafaa oyqqada bookkido biittaa kaasha kaashada kessaydda dawusu. etappe guyye baggaaraka qassi wogga warkkay de7ees.

Bootta xarphpheezzaa ushshachchanne hadirssa baggaara oyddu xomppiyaa ampuuleti de'oosona. ha amppuletuppenne xaraphphezzappe sintta baggaara qassi boottanne biccanne bulla ciishshati issi diri de'oosona. etappe bolla baggaara keettaa korinisiyaa bollikka daro ciishshaa qommoti kaqettidosona.

Issi deriyaa miyiyaan daro zaapettinne daro doza qommoti de'oosona. ha zaapetupenne doza qomotuppe sintta baggaara qassi maataa giddon zin"i uttida haattay de'ees. ha haattay baggasan maataappe bollawu aadhdhi uttidagaa.

Seeraa naagissiya bitanee dere asaa sinttan eqqi uttis. Ha seeraa naagissiya bitaneekka ba issi kushiyaani xaafo miishshaa oyiqqi uttis. Issi kushiyaani qassi woraqataa oyiqqi uttis. Huuphiyan qassi qophiya wotti uttis.

cora asati eqqi uttidoosona. ha eqqi uttida asati ubbaykka Wolaytta wogaa maayuwaa maayyi uttidoosona, etappe sintta baggaarakka naa''u attuma naatinne issi yelaga macca na'iyaa heezzay issippe gididi sintta utti uttidoosona.

Wolaytta liiqa timirtte keetta malaatta ha malaattan wolaytta liiqa timirtte keetta giyaage amaarattuwaninne wolayttattuwan xaafetti uttiis.

Issi xaraphpheeza bolli heezzu haatta duuqqiyo joogenne naa'u loggommoy dees. QAssikka ushsha uyiyo buquray dees.

Oyddu asati kaamiyaa doonan de'iyaa wombbaraa bolli utti uttidosona. ha asatu giddopekka issi mishiriyaa zo'o maayuwaa maaya uttaasu. ba kushshiyaankka mobayiliyaa oyqqada ba huuphphiyaan qassi manaatsiriyaa wotta uttaasu.

Arssa yelaga macca na'iyaa karetta wombara bolli uttada ba sinttan de'iyaa asaara haasayiyda deawusu. Ippe miye baggaara qassi naa'u macca asatine issi bitane de'ees. Etappe qassi sintta baggaara de'iyaa xaraphphezza bollan kodaara haattaay de'ees.

Heezzu yelaga attuma naata. ha heezzu yelaga attuma naatuppe naa"ati bantta xeessani karetta jaakeettaa qachchi uttidosona. issoy qassi ba kushiyaa kiisiyaan yeggi utiis.

Issi yalaga attuma na'ay xam"aara maata mala meraa de'iya banddira oyqqi utiis. ha banddiraa bollikka walaitta dichchaa xoona mattata yaagettidi xaafetti uttiis. appe guyye baggaarakka daro mittatinne daro dozzo qommoti de'oosona.

Kushshe oosuwaa tamarissiyaa kollejee naa"u sha"anne laappun marotettaa layttaani oratta kushshe oosuwaa tamara koyiyaa xekkaa issuwaappe biidi ichchashshaa gakkanawu de'iyaa tamaaretta mokkanassi giiguwaan de'ees.

Naa'u asatti issippe gididdi doozzattu hachan eqqiddi haasayosonna. Hagettuppe issoy mobaylliya oyqqi uttiis.

Issi aaho gadiyaa giddon issi keettai de'ees. ha keettaassi penggeenne maskkootee merettibeenna appe guyye baggaara daro aawa shooqai de'ees. hegaa shooqaappe guyye baggaaraka qassi daro wogga wogga zaafeti de'oosona.

Issi xoqqu giidasaan issi yelaga attuma bitanee ba ayfiyaa manaatsiriyaa wottidi miiccidi eqqiis. ha eqqida bitaniyaappe guye baggara qassi cima ekkiyaa mishiriyaa eqqa uuttaasu.

Bootta wogga makiinay kaamiyaa bollaara biidi de'ees. appe haddirssa baggaara naa"u attuma asati duge simmidi biidi de'oosona. appe qassi ushshachcha baggaara wogga zaapee de'ees.

Inggiliizetto doona toophphiyaasi naa''antto kifiliyaa tamaaratu maxaafaa geetettida xaafettida xuufiyaappe garssa baggaara ha maxaafaa xaafida asatu sunttai madadaara xaafetti uttiis

Issi heeran de'iya zaafettun de'iya cora keettaa. Ha keettattun issoy qorqqoruwappe keexettin qassi haray harabappe keexettiis.

Bulla xarphpheezzaa bolli sayniyaani dees ha ashshuwaa bollikka loomeenne bonccoynne qaaree de'ees. ha qumaappe qassi ya baggaara ushshati de'oosona. ha qumaa miyiyaan qassi ha qumaara miyoo oyttayinne unccay de'ees.

Dumma dumma heerappe yiida bonchchettidda asatti daro qommo doozza dichchabba be'idde de'ossonna.

issi tukke keettan tukkiya uyiya asayinne ha tukke keettan sintta baggaara odi bessoy de'es. ha odi bessuwappe ha baggaara qassi tukkeenne jabanayinne siineenne hegaanne hegaa malatiya tukkiyaara gayittidabati de'oosona.

Amano keettan amaniya asati misiliyaa dendiidi de'oosona. ha misiliya denddiyaageetuppe isooti bantta naata bantta boli tookiyoogan iddimiyoogan issippe bantta amaniyo keettan misiliya denddoosona.

Naa"u heeran issippe de'iyaa asati bootta muqaqe gaabiyaa maayidi issi gotiyaan issi gutti issippe ushshaa uyiidi de'oosona.